Omwedhi ngele gwasi aagandji yiilonga ohaya yi miilongo taya yalula iimaliwa yaaniilonga yawo, taya tala shiikwatelela kiilongo mbyoka yalongwa kaaniilonga yo ta ye ya futu shithike piilonga yawo.

Komaandelo gomweedhi pomashina ngoka haga gandja iimaliwa ohapu kala puudha, puna ekundumano lyaantu ihe oto vulu kuya moongeshefa dhoka hadhi landitha iikulya, toka landa iikulya yoye e to pula wu pewe iimaliwa.

Ehumokomeho olye etelela uuwanawa kamana. Iinima itoyi pewa lwaaali ngaashi owili ndjoka hayi ulike ethimbo osho wo edhengo lyomutima gwomuntu. Owili ompu okumona, to vulu okuyi landa nombaanga yoye yaFNB.

Aavali yuunona oye na epitikilo okutotela uunona wawo omayalulo gombaanga. Ngaashi kompungulilombaanga yoStandard Bank ohaku vulu okutotwa omayalulo gombaanga guunona, hono omuvali ta vulu okupungula ko iiponda yuunona a ningila onakuyiwa.

Methimbo lyongaashingeyi aagundjuka oyendji aanashilonga yo taya ikongele wo omahala gawo. Momahala ya opalekamo, ya tula mo iinima iiwanawa ngaashi iikuusinga kehe mpa tweende opuna okaima taka welima.

Aantu ohaya talikako oohepele ngele kayena iimaliwa, ashike iimaliwa ohayi zi puudhigu . Aantu ohaya longo nomazigudhe oongulaoonene, melakata lyomutenya oshowoo uusiku , yamone iimaliwa.

Omwedhi ngele gwa si aantu oyendji oha ya kala yena iiponda, onkene ohaya yi koongeshefa dhono hadhi landitha iilongomwa, yaka konge iilongomwa yawo yomomagumbo ta ya landa ya gwanithe po oompumbwe dhawo.

Aantu yamwe ye na iiponda, ka ye na ontseyo yoku yi pungula. Onkene, ombaanga yotango yoshigwana ohayi gandja ondjila nkene gumwe okupungula iiponda ye, opo a vule okuyi longitha monakuyiwa.

Ombaanga yotango yoshigwana oya totelwe oomvula dhonale, ihe natango onkene tayi yapo nomalunduluko ogendji ngono taga kwathele aantu ya fute iinima yawo nuupu nonuukeka.

Etotongwe oshinamwenyo shomokuti shono shi na ondapo yokumatuka shi vule iinamwenyo ayihe. Ohashi li onyama. Hashi kala sha ambela iinamwenyo ngaashi uumenye tashi ende monyowa. Aatalelipo ohaya zi kiilongo ye ye ya tale iinamwenyo nga mbika.

Uushinda okweendathana noku kwathathana. Iilongo yomuuyuni nayo wo osho hayi ningi. Aantu yokiilongo yilwe ohaya talelepo iilongo iikwawo muuyuni etaya taambathana iiponda yokiilongo yawo shono shina ongushu okukoleka iiponda.

Tanzania oshilongo shomuAfrica . Oshina aantu yoshipa oshiluudhe oyendji . Aantu aashona lela yoshipa oshitookele ngaashi tuu kehe oshilongo nasho oshina omutyokolo gwasho ohagu ithanwa iishilinga.

Oongeshefa dhokulanditha iinima ngaashi oongodhi dhopeke nomambako ohadhi vulu okukala dhi na omashina galwe gokuninga oombapila. Aantu, unene aanasikola, ohaa mono omakwatho okuziilila koongeshefa ngandhika uuna ye na iinyangadhalwa okuziilila komanongelo.

Aananena ohaa longitha iilongomwa yehumokomeho ngaashi oongodhi nomambako. Omathimbo gamwe, aantu ihaa kala ye na iiponda ya gwana, onkene ohaya vulu okulanda omashina gawo ngono taya longitha ekwatho okuziilila kombaanga yoNedbank.

Okukala wa hala onzapo yokoshiputudhilo shopombanda hasho oshiimbi. Aantu oyendji ohaa nyangadhala, taa longo nomazigudhe ya mone iiyemo. Taa longo iilonga ngaashi okulanditha iikutu niinima iikwawo.

Yamwe yomwaambono kaayeshi aanashilonga, kaaye na iiniwe nge evi toyele ohaya ka konga iizalomwa yawo moongeshefa ndhoka dhopaumwene mono oonguwo dhi na ombiliha dhi vulithe koongeshefa dhaandowishi nakwiilongo.

Oshilongo Namibia oshamanguluka omumvo 1990. Sho shagwanitha omimvo 30 dhemanguluko ombaanga lyaNamibia ndyono hayi ndulukapo iimaliwa oya ndulukapo oshimaliwa shefo shoondola omi30.

Kiilongo ngaashi India okuna aantu oyendji, ihe nonando osho shili ngawo uuhupilo owuli hwepo, aantu ohayalongitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo nokukonga omayakulo galwe. Iimaliwa ya India oyina ongushu yili hwepo.

Ngele to longitha ombaanga yaBank Windhoek oto vulu okwiisindanena iiyemo unene ngele oto longitha omayakulo gawo ngaashi okutumina iimaliwa koonomola dhoongodhi dhaantu nenge okulongitha okakalata kombaanga.

Moshilongo shetu omu na omaludhi giiyenditho ogendji. Iiyenditho yimwe yo muyo oyili kohi yomahangano ngaashi ndoka hali ithanwa LEFA. Mono ho vulu oku enda kondando wa kuthilwa ko lela.

Iimaliwa yaNamibia iiwanawa okutala nomeho, yina omalwalwa ngoka gokatamvula yimwe iizizi, yimwe iishungatiligane, yimwe iitiligane nomathele gaali omapelesa. Konima yiimaliwa mbika okuna omathano giinamwenyo yomokuti.

Uunafaalama moshilongo shetu otawu humitha komeho ongushu yoshilongo osho woo iimaliwa yetu. Aanafaalama mboka haya pungula iiyemo yawo nombaanga yoNedbank ohavulu kudhitha yapewe omukuli.

Omathele gaali ga Namibia, omapelesa molwaala, gena ethano lyomusamane Hendrick Witbooi. Ogena woo uundothi wuli uune, mboka hawu longithwa kwaamboka kayena omeho go ku monako.

Moshilandopangelo shaNamibia omuna olusheno, ihe hakehe gumwe elimo ta vulu okulanda olusheno. Aantu yamwe ohaya longitha olusheno lwoketango ndoka luna ombiliha, gumwe oha futu ashike lumwe eta tulilwamo olusheno lwe eta kala talongitha aluhe.

Aantu mba yaleshele omambo moshili eta ya mono iilonga iiwanawa hayi gandja ofuto oyindji nawa. Ohaa kala noonkalamwenyo oombwaanawa dhi na iinima yongushu ngaashi iipundi yoku kuutumba ya longwa momukoya. Ohaa kala woo nomagumbo ga yela nawa.

Uuyuni sho wa putuka, oomeme oya zimo mokukala momagumbo inaaya longwa. Mopaife aakulukadhi otaya yi komanongelo nokiiputudhilo yopombanda. Oya toto po woo omahangano ngono haga kwathele oomeme neilongo lyawo lyopombanda.

Esiku lyoomeme esiku hali dhimbulukiwa moshilongo shaNamibia nomuuyuni awuhe koonono. Aantu taya hambelele oomeme sho ye ye eta kombanda yevi. Ombaanga ngaashi ndjono yaVenduka ohayi kala yi na omagano ogendji tayi pe oomeme

Aantu oyendji otaya lalakanene uukali nawa ihe yamwe otaya hupu shoka dhila kayena iiyemo yagwana. Nedbank oha vulu okusisidha mboka kayena iimaliwa ya lande omagumbo gawo taya pewa omukuli kombaanga

Ombaanga yotango yoshigwana ohayi gamene aantu yawo mboka haya pungula nayo. Oyina omikalo odhindji dhoku gamena noku kunkilila aantu kaya ninge iihakanwa yuulingilingi. Yena onomola yongodhi hoka to vulu oku dhengela uuna to fekelwa uulingilingi tawu ku ningilwa.

Mokupungula iiyelelwa oshowo iikulya iikwawo aantu ohaya kala ya pumbwa iitalalekitho ihe omathimbo ogendji iitalalekitho oyi na ondilo, aantu ohaya vulu nduno okulanda iitalalekitho nombaanga ndjono yotango yopashigwana.

Momukokomoko gomwedhi aantu ohaya yi kiilonga yategamena kehulilo lyomwedhi, komaandelo, hono haya mono iiponda yawo mbyoka yali taya longele momukokomoko gomwedhi oyendji ohaya kala yapanda ngele yamono iiponda yawo.

Aantu yamwe uuna kayena iimaliwa ohaa vulu oku kwatwa kelondo lyombinzi omuntu tadhilaadhila nkene tahupu, ena okuhupa ngoshokadhila omolwaashoka kenasha iiponda. Iiponda hayizi puudhigu hayi longwa nomaziguze.

Oongeshefa dhokulanditha iipumbiwa yomegumbo ngaashi oombete niipundi odhi li mekwatathano nombaanga yotango yopashigwana, mono ngele wa longitha okakalata koye kombaanga to kuthilwa ko koondando ngaashi kondando yombete.

Omanongelo oge na aanona yi ivule yamwe yomuyo kayenasha oohepele. Oompungulilombaanga dhiimaliwa ngaashi ndjono yaBank Windhoek ohayi gandja kaanasikola nga mba, taya gandja uutete nomeya gokunwa.

Aagundjuka yanakanene otaya longo nuudhiginini, yamwe yomuyo ohaya thaaneke omasiku gawo noongodhi dhawo dhopeke taya ningi iinyandwa iifupi taya shambula aantu. Ombaanga ngaashi ndjono yoNedbank ohayi gandja uuwanawa kaagundjuka mboka opo yatsikile nokumwenyeka aantu.

Moshitunda Namibia omuna omaudhano ogendji oshowo omuna omanongelo ogendji. Omanongelo ngaashi Widhoek Gynasium ohaku kala omaudhano ogendji gakwatelwa komeho koombaanga ngaashi ndjono yo Bank Windhoek.

Aagundjuka yo ngaashingeyi kaye hole ekako, ohaya longitha iiponga oyindji oku opaleka omahala gawo. Taya landa uumeno nuusikopa mboka hawu vulu oku tentekwa iinima opo kaayi kale ya hakakana pevi.

Pethimbo lyuutalala, aanashilonga oyendji ihaya fulukitha omeya mombiga. Ohaya longitha ekopi ndoka hali longo kolusheno, hali fulukitha omeya meendelelo, ya vule okunwamo muumeya uupyu.

Muuyuni omuna omayithano ogendji aantu haya ilongo shoka shokoomwenyo dhawo yamwe aapangi yamwe aalongi yamwe aatotimambo yamwe ohaya nyola omambo gena iinyolwa tayi tungu notayi wilike aantu nkene yena okuninga iimaliwa.

Momahala ogendji gomayakulo omuna iinima iiwanawa, yimwe ino yimona nande onale, ohamuka mwatalala mbo muna iinima ayihe yimwe iitilingane, yimwe iitokele, yimwe iishunga nayimwe iimbulawu.

Aantu yamwe mboka kaayena owino yoku hinga iiyenditho ohaya longitha uuthanguthangu mboka ihawu pula oshindji. Hawu pula omuntu a thangule owala omuntu ihe otawu mu thikitha pehala mpoka a pumbwa okuya.

Aanona yamwe mboka yali ankundi kenongelo kaya wetepo pendanda ,ohaya vulu nayo oku tsikila kiiputudhilo yopombanda , hono haku longwa iilonga yokomake ngashi okuhonga iiti , iipilangi ta tholomapo ilongomwa ngaashi iipundi niitafula .

Omiti odhina iilonga oyindji, ohadhi tupe iiyimati, omizile, iiti niikuni. Ihe omiti dhimwe ohadhi gandja omakota ngono haga hongwa ga ninge iipundi niitaafula yakola tayi kalelele.

Uuna aantu ya longa nawa noma zigudhe ohaya pandulwa pamikalo dha yooloka, haya vulu oku pewa omapapa nenge iiniwe oku ziilila komahangano ga yooloka, omahangano ngaashi ombaanga ya FNB

Iimaliwa ohayi kandula po oompumbwe odhindji ,ohayi longo iilonga yasimana lela ngaashi okufuta omanongelo gaanona niiputudhilo yopombanda opo yavule okwigwedhela ko keiilongo lyawo.

Uuhupilo moshitundu Namibia iimaliwa odho dha simana unene tuu moshilandopangelo, oshoka kehe tuu shoka to ningi ohashi pula omuntu wuna omafo niikukutu opo wu vule oku hupa.

MoNamibia ohamu kala mu na iituthi oyindji. Hamu kala mu na iituthi ngaashi iituthi yomangeshefelo mbyono hayi ningilwa koondoolopa dhi ili nodhi ili ngaashi kOngwediva. Iituthi mbino ohayi yi etwa po komahangano ngaashi oombaanga, yimwe yomudho ombaanga yoStandard Bank.

Omahala goku thuwapo oga pumbwa ga kale gayela .Uuna tozi kiilonga wa loloka wa hala okuthuwapo wu uthe ombunda yoye oho lala nduno poshikuusinga shanika nawa ihe ohashiya kondando. Ondando yili pombanda lela.

Moshilongo Namibia omuna iipundi oyindji. Aantu taya ngeshefa kehe pamwe otaya landitha opo ya vule okwiimonenamo iiponda yoya vule okuhupa yamwe ohaya penduka ongula onene taya ngeshefa.

Iipindi otayi dhana onkandangala muuyuni, aantu oyendji ohaya tsakanene momahala goma ngeshefelo taya landa iipumbiwa yawo yomo magumbo. Yamwe ohaya yi owala ya ka ondodhe omeho taya tala ilongonwa mbyoka yili momahala goma ngeshefelo.

Aanangeshefa yamwe oye na owino yokukokeka iimeno, haya kokeke iimeno etaye yi tula muuyaha ya landithe kaantu mbono haye wu fala nduno komagumbo gawo etaye wu sile oshimpwiyu onga uunona wawo.

Iiyenditho oya simana mokukalamwenyo komuntu, hayi kutha omuntu pehala lyontumba tayi mu fala komahala gokokule. Oto vulu okumona osheenditho shoye toshi landa nombaanga ngaashi naanaa ombaanga yo Standard Bank ohayi vulu okukwathela aantu ya lande iiyenditho yawo.

Oto vulu okumona iimaliwa oshali ngele wakutha ombinga miinyangadhalwa ya yooloka. Iimaliwa mbyono tayi vulu okuku kutha kohi uuna wapatekena wiiyadha wuli mompumbwe yomeendelelo.

Ngele aatelelipo tayeya moshilongo Namibia ohaya telele iimaliwa yokoshilongo shawo, mbono yimwe yomuwo yina ongushu yivule yiimaliwa yaNamibia ohaya yeyi pingakanitha nduno niimaliwa yaNamibia opo yavule okumona omayakulo moshilongo shetu.

Ando muuyuni okwali kaa muna iiponda, ando uuyuni ita wuyi komeho. Iimaliwa oshinima sha simana lela moku kalamwenyo kwetu. Iimaliwa ohayi longo iilonga oyindji, hayi landa uuhupilo lela waantu.

Iiponda yo pondje yoshilongo, iidhigu oku mona momeho. Olundji ohayi e telelwa moshilongo kaatalelipo mbono haya taambathana noombaanga ,uuna ya hala oku landa nenge oku longitha omayakulo ga Namibia, taya pewa iiponda yo moNamibia, yo taya thigi po iiponda yo kiilongo yawo .

Iimaliwa oya pumba ngele wuyina omwenyo goye oha gu kala guli pehala ngweye owa patukunuka ndele ngele kuna iimaliwa oho kala wa ziyalala wafa tweehema shaashi owuniwe koluhepo

Oshinima shimwe hashi shambula aantu moshilongo

Ompungulilo mbaanga yoStandard Bank ombaanga yoshigwana hayi gandja omayakulo kaanene naashona, kaakengeli nokoohepele okutya nee ongele wa hala okulanda ongodhi, okutalelapo omahala gomoshilongo nenge okupungula owala iimaliwa yoye.

Omauwanawa ihaga zi poka pala kayela, ngele owahala uuwanawa owuna oku longa noma ziguze, tolongo wa tula ombunda moshihwa, tolongo iimaliwa wuvule oku landa iinima yoye mbyoka wahala nowapanda. Iimaliwa oyo hayi longithwa oku landa iinima mbyoka.

Ombaanga yoFNB oya simana moshigwana. Ohayi gandja omakwatho unene tuu kaanangeshefa mbono aashona taa landitha ya mone uuhupilo. Kombaanga huno oho vulu okutumina iimaliwa konomola yongodhi yomuntu ngono keena okambo kombaanga oyo tuu ndjika.

Momagumbo goshinanena omuna omahala goku gondja omahala ngano haga kala gena iipundi yopashinanena, iipundi iiwanawa to thuwa nawa tuutha ombunda yoye yoye nawa iipundi yina omafulafula yo ohayi vulu okwiikwatelelwa.

Oku kala wa opala, oshinakugwanithwa shomuntu kehe uunene tuu aamati, ohaya ende noongeshefa dhoka hadhi landitha iikutu, taya pena, pena, taya kongo iikutu mbyoka iiwanawa, tayi vulu oku nana omeho.

Iiponda yaNamibia oyina ongushi yithika puyamboka yoposhishinda longo South Africa, ihe iiponda yaNamibia kehe shimwe oshina olwaala lwasho lwayooloka, kko kehe koshiponda okuna ethano lyi ilile.

Okukwata nawa iimaliwa oshinima oshidhigu. Aagundjuka yongashingeyi kayeshi kukwata nawa iimaliwa. Ohaya landa inaaya dhiladhila taya hepeke iimaliwa pehala lyokulanda iinima mbyoka tayi tungu yo oyina ongushu tayi kalele.

Ombaanga yo ku pungula iimaliwa yomalwaala embulawu netokele. Hayi gandja omayakulo kaanene nokaashona, kwaamboka ye na iimaliwa oyindji naamboka ka ye na iimaliwa oyindji. Ombaanga yi na egameno, yi inekekwa.

Pomahala gamwe gokuvululukwa opu na iinima iiwananawa, ngaashi iitafula niipundi tayi gwitha omuntu pevi. Ohashi pula owino oku eta po, nokulongekidha ehala nawa.

Moshitunda Namibia omuna iimaliwa yomaludhi gayoolok, 200, 100, 20, N$10,N$50. Ayihe mbyono oyina omalwaala gayooloka.

Iilongomwa mbyono ya hongwa miiti ngaashi iipundi ohayi vulu oku landithwa aantu ya monemo iisimpo. Yo ya vule oku kwathela omazimo gawo ga tsikile noosikola ngaa mbono yokiiputudhilo yopo mbanda opo yavule oku ilongela omayithano gamwe giili.

Olwaala olundjimbi ohalu opala iinima oyindji, unene tuu iitafula niipundi. Ohalu nana omeho talu opaleke omahala ogendji. Muunshitwe omu na oongala dhomalwaala ogendji, dhimwe dhomudho oondjimbi.

Aantu oyena iilonga ya yoolokathana yamwe aalongi, yamwe aapangi, yamwe oondohotola ihe yamwe oyo mboka haya teleke momahala ngoka giikulya haya landa iikulya omaludhi nomaludhi ya telekele aantu aakwawo.

Aantu yamwe nkene yavalwa oyena omatseyo nuunongo owundji. Yamwe ohaya vulu okuhonga iipundi miiti, mbyono hayi opaleke omahala ogendji. Tayinana aatalelipo nuuwanawa wayo yavule okukuutumbako.

Ombaanga yaVenduka oyina omashina ngono haga gandja iimaliwa kaantu. Omashina geli koonono noshilongo ashihe, ho vulu oku longitha okakalata kombaanga nenge onomola yongodhi, uuna wa tuminwa iiniwe konomola yongodhi.

Uuna watoto ompungulilo mbaanga nombaanga ndjoka yotango yopashigwana oho pewa epitikilo okulongitha iiponda yoye ihe ngele otoyi longitha shapiitilila, ombaanga otayi vulu okukunkukilila nkene wuna okulongitha iinewe yoye nawa.

Aanangeshefa yomoNamibia ohaya vulu oku mona omakwatho giimaliwa oku ziilila koombanga. Haya vulu okupewa omikuli opo ya kale ke oongeshefa dhawo nokuya komeho. Ombaanga ngaashi Nedbank ohayi gandja omukuli.

Oshilongo Namibia osha manguluka. Shi na aantu taya ilongele yo yene. Ohaya pungula iiponda yawo moombaanga ngaashi ndjono yoBank Windhoek, ihe nande pu na einekelo, opu na yamwe haya longitha uulingilingi taya mbokola iiniwe yaantu.

Omalukalwa moshilandopangelo ohaga monika pwatiwa nuudhigu. Omawudhigu ngaashi giiniwe ogo haga yo aantu moshipala elago enene ombaanga yotango ohayi gandja omayalulo tayi kwathele mboka yahala okulanda omagumbo gawo.

Uuna aantu ya longa nuudhiginini ya longa iiponda oyindji nawa. Ohaya vulu okuyi pungula moombaanga ngaashi tuu ombaanga ndjono yaStandard, hayi vulu okukwathela aantu ya pungule iiponda yawo mombaanga ndjo.

Muuyuni omuna omaludhi giiniwe ya yoolokathana yina oonkondo dhi ivule. Iiponda ngaashi mbyono yopiishiindalongo oyina ongushu yithike pamwe. Aamati naakadhona ohaya vulu okumona iimaliwa okuziilila komalungula.

Uuna wa pungula iiniwe yoye nombaanga yotango yopashigwana oho kala wuli megameno. Ombaanga ohayi gandja epitikilo opo wu nane iimaliwa koopelesenda ashike oonshona. Okuza poopelesenda omulongo nantano.

MoNamibia omuna oombaanga omaludhi ogendji. Oombaanga adhihe ohadhi vulu oku pungula iimaliwa, oho vulu woo oku nana iimaliwa to kutha kombaanga yoye pamikalo odhindji, to vulu oku longitha okakalata koye nenge toka pewa iimaliwa peke.

Aantu ngele ya mono iiponda oha yiinyanyudha no malovu, taya nu sigo ya kuta. Ombaanga yotango yoshigwana ohayi kunkilile aantu mboka kaaya hinge iiyenditho yawo ngele yeli kohi yondhungo.

Mokugandja omayakulo koshigwana oombaanga ohadhi gandja wo olupandu kaakwashigwana mbono haya pungula iimaliwa yawo nadho. Omalupandu hagakala omanene hayavulu okugandja iiyenditho mbyono opo yalongwa.

Aantu moku shitwa, oya shitwa yena uunkulungu wiili nowiili. Yamwe oyena uunkulungu wokoo nyala, yamwe oyena uunkulungu wokoo mpadhi. Aantu mbono yuunkulungu wokoo nyala ohaya vulu oku longa iinima, ngaashi iitaafula ta ye yi hongo miiti.

Ombanga yaVenduka ohayi kala niituthi oyindji komukokomoko gwomvula tayi hiya aantu okuza koombinga noombinga dhoshilongo aantu ohaye ya tyapule iituthi ngaashi iituthi yoondjimbo, omaudhano, omamatuko niikwawo oyindji.

Ombaanga yotango moNamibia ohayi gandja omayakulo ogendji ngaashi, hayivulu okugandja iiniwe komuntu ekiikwathele uuna keena tayekupe iinima koondjo ngoye tofutu konima wamona iiniwe yivulithe pwaanzoka yekupele'.

Momagumbo gamwe omuna iikwatelwa, iikwatelwa mono hamu tulwa iikutu. Iikwatelwa mbino oya longwa miiti, ya hongwa e tayi mbambekwa omalwaala ngashi ngono omalwaala omandjimbi. Iikwatelwa mbino oya kola, yo ohayi vulu oku kalapo oomvula odhindji.

Moshitunda Namibia omu na omihoko dha yoolokathana aantu yamwe aawambo yamwe aakavango ihe nande ya yoolokathana ohaya longitha omayakulo ga faathana ngaashi ngoka gaBank Windhoek.

Una iimaliwa tayi ka pungulwa moombanga ohayi yimo ya yalulwa. Thimbo limwe oku yalula koonyala ohashi mana po ethimbo, ihe ehumokomeho olye etele omashina ngono haga vulu oku yalula iimaliwa meendelelo.

Oshitunda Namibia oshilongo shaAfrika kumwe niilongo iikwawo ngaashi Congo. Kehe oshilongo shaAfrika oshina iimaliwa yasho yina ondjundo yi ilile, ihe nonando oyena iimaliwa ya topoka, aantu ya Afrika ezimo limwe.

Pomahala goku thuwapo ohapu kala pwa yela puna iipundi niitaafula yongushu iiwanawa, ihe kuuwanawa wehala oko tuu kondado ya londa, iimaliwa tayi keme.

Aantu ngele ya gondja pomahala gomayinyanyudho taya nu omeya gawo ohaya kala yapulakena koongalo taya teka oongalo ohadhi lili komashina ngono haga landwa kombilih lela.

Aantu oha kuutumba kiipundi uuna ya kala yathikama ethimbo ele. Iipundi ohayi kutha po omvulwe noyina omalwalwa ogendji ngaashi iimbulawu, iitokele, iishunga nosho tuu.

Iipindi ya meme ohayi adhika moshilandopangelo aantu taya landitha omaludhi giilongonwa ya yooloka yamwe ohaya landitha oongaku yamwe iikulya ,yamwe iizalomwa niikwawo oyundji kehe tuu shimwe tashi vulu oku tulwa ondando otashi vulu okulandithwa.

Ombaanga yotango yopashigwana ohayi kala yina omathigathano kamana to vulu okwiisindana iinima oyindji momahala gomalandithilo ngaashi ndyono lyoShopright